Mefuta omu na iinamwenyo oyindji yomaludhi nomaludhi ngaashi : oohi ,oonkonkolosa noombwa dho momeya. Oombwa dhomomeya ohadhi gandja omagandhi nonyama ndjono ha yi landithwa ohadhi kala momeya no komunkulo gwefuta.

Ethimbo lyokufu olyo ethimbo lyoku teya no ku toola omakunde. Aakulukadhi naakulupe oha ya shilwa momapya ta ya teya omahangu ,omanga aatekulu nuunonona wayo ta wu tutile omahangu kiipale ya pakela iiyaha noontungwa.

MOshiwambo ngele megumbo mweya aayenda, ohaya telekelwa omwiha. Olundji ohaya dhipagelwa ondjuhwa, ndjoka hayi lilwa metiti. Omatiti ohaga mewa meloya, e taga kukutile monzimbogo.

Mombuga kamuna iimeno oyindji, ihe mbyoka yili mo, iishona yo yimwe yomuyo iifupi. Iimeno yomombuga oya yoolokathana. Ohayi mene muuntoko, yimwe tayi mene kohi yomamanya.

Omboga yuushimba iha yi mene yo yene, oyi na okukala ya kunwa. Onkene aantu mbono ye na owino nkene hayi kunwa, oha ye yi kunu, muuntoko nuuntoko owundji, ya vule oku yi muna, yo yehi landithe.

Monalenale aakulukadhi okwa li ya talika ko ongoo kala megumbo, ihaya longo sha, shawo oku mona ashike uunona. Ihe mongashingeyi, aakulukadhi oya hulako oongaku, taya longo. Yamwe aanafaalama, yamwee aalongi , yamwe oondohotola, ta ya longo ya vule okuhupa.

Uunafaalama oshinima shina ongushu lela ihe haantu haayehe yeshi okumuna iinamwenyo nenge iimeno ihe mbono yena owino ohaya kutha ethimbo yuulikile ooyakwawo mbono kaayena owino nkene yena oku muna iimeno yawo nenge iinamwenyo yawo.

Eputuko sho lyathikana iilongo oya tungala. Omahala ga tungwa nawa taga nana omeho gamwe oha tungwa komonkulofuta hoka aantu hayayi yaka talelepo uushitwe wefuta.

Shiyenga shaNangombe ngele ega poolele pevi omwiidhi ohagu mene nawa gwaziza. Aanafalama mboka yena iimuna ohaya longitha omambakumbaku yatete omwiidhi ngoka taya ningile okwenye ngele kweya yavule okupa iimuna yawo okulya.

Uunafaalama wokumuna iimuna niimeno , ohau kandulapo ondjala moshilongo Namibia . Aantu ohaya mono iilonga , taya longo moofaalama ndhono hadhi munu iilikolomwa mbyoka Yamwe wo taya pewa yaka topolele omazimo gawo.

Iimeno yimwe ohayi mene kuyoyene inayi pumbwa okukunwa, iimeno ngaashi uuhilili ohawu mene wowene ngele omvula yaloko , uuhilili owuna iitungithilutu oyindji mbyono yapumbiwa moma lutu gaantu. Aantu yamwe ohaali uuhilili nayamwe ihaali uuhilili.

Eputuko olye etelela iinima oyindji. Aanongononi oya ndulukapo iinima mbyono hayi kwathele iilonga yi ninge iipu kaantu. Omashina ngaashi ngoka haga tete omwiidhi, ohaga kwathele aantu okuteta omwiidhi pethimbo limwe.

Momuthigululwakalo gwAawambo omuna iinyangadhalwa oyindji. Yimwe yomuyo ongaashi okuhanga omalovu giilya, okukola omagongo, okuhukila oonyoka niikwawo oyindi. Omaluvu giilya nomagongo ohaga humbatelwa miiyuma.

Kombanda yevi oku na omaludhi guudhila ogendji. Oonamushiishika, oonaangongwa, omanza, ookantene, oonguti, omashukutula nomahwiyu. Ihe uudhila ohawu hupu nuudhigu, tawu tuka tawu zi komahala nomahala tawu kongo uuhupilo.

Iikunino yomandjembele omatiligane oya pumba, ihe mbyono iishona yi li po ohayi teya omandjembele ogendji nawa. Mongashingeyi aakwashigwana ohaya mono ompito oku talela po iikunino ngambino koondando dha gwa pevi lela.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti ,oshindjimbi molwaala na oshi na omambathithi omanene. Oyi na othingo onde unene, na ohayi li omwiidhi nomafo taga zi kiitayi yomiti unene tuu ndhoka omile.

Ohi oshinamwenyo shomomeya shono shi na onyama ontoye itoyi pewa lwaali. Aantu ohaya munu oohi nomalalakano gayooloka. Yamwe ohaye dhi landitha kondje yiilongo, yamwe taye dhi teleke ya lye ya kale yena oonkondo.

Omvula ngele ya loko, omeya ohaga tengele. Gamwe oha ga tulwa miikwatelwa ihe omeya ngano iha ga kala gayela. Aantu ohaa kutha nduno ondunge ye ga pange ga kale ga yela taga vulu okunuwa go ota ga vulu okulongithwa. Momeya muno ohamu vulu woo okumunwa oohi.

Mokwiindjipaleka iikulya moshilongo, omahangano gamwe ohaga kutha onkatu yokukuna iikulya mbyoka ngaashi, iikwamboga yomaludhi gi ili, hayi kunwa kohi yonkalo yombepo ndjoka tayi kokeke iikwamboga mbyoka mbala, opo yivule okutulwa miipindi nziya.

Uuna kaa ye wete nkene ye na okuninga, aantu yamwe ohaya kutha omatokolo goku ya momeya ya ka konge mo osheelelwa shoohi. Ethimbo limwe ohaya ningi elago e ta ya ndjolola mo oohi dha gwa na nawa.

Iimeno yomombuga ihayi mono omvula nuupu onkene oya shitwa nuukeka yimwe oyi na omidhi omile opo yi vule okukutha omeya mevi, yimwe ngaashi omwiidhi ohayi mene momakolo gomamanya mono mu na omizile.

Iiyimati ngaashi omatama ohaga kunwa kaantu yoyene. Oyina uuwanawa owundji yo oyi na iitungithilutu oyindji. Omatama ohaga vulu okutulwa momahoka go woo ohaga vulu okuliwa inaaga telekwa.

Aawambo ogo omuhoko omunene moshitunda shaNamibia muna oontana dhaNelende lyuUgwanga nomakanda ga thuka nawa yena omalutu ga pama. Ohaya zala oshikutu shondhelela shina olwaala olutiligane.

Mokukala tuna omaithano ogendji ,otuna eithano lyaantu mboka haa sile uushitwe oshimpwiyu. Aantu oyo tuu mboka ohaa wilike aatalelipo uuna taa pekapeka nokutala omahala ngoka gena uushitwe uuwanawa.

Uuyni sho wahumu komeho oweetelele iinima oyindji. Monalenale aantu okwa li haya longo koonyala nomatemo ihe ngaashingeyi ehumokomeho olyeetelela omashina ngono haga longo meendelelo.

Oondjuhwa dhoshiwambo odhina omalwaala gomalwenya omawanawa. Dhimwe oontiligane, dhimwe oontokele, dhimwe dhomudho oontsimine nenge oonduudhe. Ihe ngele dhasi adhihe odhina wala onyama ontookele.

Uuhilili ohawu mene wowene. Ohawu mene uuna pu na ekako lya gwana. Owu li pamaludhi gaali, wumwe owu na uuzigo, onkene ihawu liwa, ihe wumwe owu na iitungithilutu oyindji, onkene ohawu liwa.

Ombwa yomomeya oshinamwenyo shina ombili lela, hashi vulu oku hupila momeya nenge komukunkulo gwefuta, ohashi li oohi dhoka ooshona dhasa nale. Ombwa yomomeya ohayi gandja oshipa shono hashi longithwa iinima oyindji ngaashi omapaya.

Iikwamawawa oyi li pomaludhi ogendji noga yooloka, yimwe oyo mbyoka hayi kala momagumbo ngaashi oondjuhwa noombaka. Yimwe ohayi kala mokuti ngaashi uudhila mboka wa topoka woo momaludhi. Uudhila wopevi naamboka hawu vulu okutuka.

Omeya ohaga pungulwa pamikalo odhindji nodha yooloka. Omeya gamwe ohaga tulwa miikwatelwa ngaashi, oondoloma, nenge muudhiya mboka wa tungwa po kaantu gamwe ohaga sikililwa moombola.

Aangolo aantu yamwe kayena uumbanda. Ohaya ningi omadhewo ga yooloka ngaashi oku matuka ongula onene nenge komatango. Yamwe yomuyo oye hole oku enda koondundu noko mamanya omanene na ohaya kala ya zala oongaku dha kwata kithi.

Oohi ohadhi munwa dhili momeya, ngele dha koko dha adha oku liwa ohadhi kwatwa mo momeya nuundjolo. Ohashi ningwa unene kootate ihe aakulukadhi nayo ohaya vulu oku ndjolola oohi taya longitha uundjolo.

Namibia oshilongo oshinene shina omahala ogendji, ihe uuwindji woshilongo mbono kawu nasha aantu oshoka owuna oondundu nomiti. Moondundu dhono ohamu kala iinamwenyo ngaashi oondjima nomayoka.

Shampa wa mono iikogo ya ndumbalala oho tengeneke toti omvula otayi loko, ihe omathimbo gamwe oha ku kala owala omuzimbi, omvula itaa yi loko, kwa pepelelwa kaakuna omutenya gwetango, kwa talala mbo.

Mewangandjo omuna iinima oyindji, yimwe kayina ondjundo onkene ohayi faalelwa kombepo ngele tayi pepe. Aanafaalama mbono mba haya munu oohi ohaya siikilile uudhiya womeya, opo kaawu pepelwe iiyagaya ngaashi omafo kombepo.

Nonando oohi iinamwenyo yomomeya ohadhi vulu okusilamo momeya ngele tadheehama nenge ngele momeya mokadhili ogena oonyata nenge uuzigo, onkene aantu oyena okudhi sila oshimpwiyu dhikale nomwenyo.

Aanafalama oyeli pamaludhi ogendji. Yamwe oyena oongombe, yamwe ohaya munu oohi, noyamwe ohaya longo nomwiidhi ngoka hagu pewa oongombe pethimbo lyokwenye. Ohaya longitha iilongitho ngaashi omambakumbaku, okuteta omwiidhi ngoka.

Elalakano lyoku tekula iikwamawawa ngaashi oondjuhwa okumona omayi, uuyuhwena nonyama yoyene. Okutekula oondjuhwa oha ku pula omuntu atule ombunda moshihwa. Okupa oondjuhwa iikulya nande omeya ohashi kala oshi dhingu onkene aanafalama ohayeya po noondunge ndhono tadhi shi ningi oshipu.

Aanafaalama ohaya longo nomadhiladhilo taya kongo oondunge dhomaludhi nomaludhi nkene yena okusila iimeno yawo oshimpwiyu. Iimeno oyi hole ohole nomeya. Oyeeta po nduno edhiladhilo lyokutekela iimeno to longitha ominino dhomeya.

Mokuti kamuna oshigunda shiinamwenyo. Iinamwenyo ngaashi oonduli noongolo ohadhi kongo omalukalwa kohi yomiti. shiyenga nande okuga poolele pevi oonduli ohadhi kala owala othika kohi yomiti.

Omvula ngele ya loko nawa, omeya oha ga ningi ogendji ihe aantu oha ye yapo nondunge odhindji dhoku pungula omeya ngono. Taya uli kile aantu oya kwaawo nkene yena oku kwata nawa omeya, opo ya vule oku ga longitha nomokwenye.

Shiyenga shaNangombe ngele yegeethele pevi ogendji, ohaga tondoka taga ningi uundjila nomikanga. Pomahala gamwe ohapu tulwa oontopa opo aantu yavule okupitapo yaye komahala gi ili no gi ili itaayeende momeya.

Eshito Lya Kalunga ekumithi a shita iinamwenyo omaludhi nomaludhi oyindji, ihe yimwe oya faathana ngaashi tuu oondjima dhina omaukwatya gafa gaantu nadho ohadhi vulu okulya omabanana

Oohi iinamwenyo yomomeya omeya gefuta nomeya gomvula ihe omathimbo gamwe ohadhi vulu okumunwa kaantu momeya gowala. Aantu oha ye dhi sile oshimpwiyu taye dhipe iikulya opo dhi koke nziya nziya.

Aantu ohaya ningi omadhewo gomaludhi oyendji gayooloka. Yamwe ohaya penduka moontundumene yaka matuke, ihe yamwe ohaya kalonda oondundu nomamanya, taya mono omaludhi giimeno.

Ondjima oshinamwenyo hashi kala oludji moondundu shi na oondunge to hala kutya odhomuntu nohashi li iiyimati ngaashi omayapula nomambanana oshi na wo oondunge dhokwiindila iikulya.

Iikwamboga oya topolwa pamaludhi ogendji. Opuna iikwamboga mbyoka iizizi, iitiligane, na yimwe iishunga. Iikwamboga ngaashi omanyangwa nuunawamundesha, iikwamboga iishunga, ashike ayihe ohayi mene tuu iizizi.

Meshito omuna iikulya oyindji, yimwe ohayi adhika komiti. Ngele oto si ondjala shila ongele inoo hala oku longa nomake nenge noondunge. Aakulukadhi oyendji ohaya longo nuudhiginini opo ya mone shopela, ihe ookavulangalo noluhwati ota ya tsikwa, ohaya kala ya lala.

Ondjamba oshinamwenyo oshinene miinamwenyo ayihe yomokuti yi na omukati nomakutsi omanene ohayi li omwiidhi, omafo gomiti niilongomwa yomepya ngaashi omanuwa. Ondjamba oyi na oshipa oshikukutu, ohayi gamene uundjambagona ngaashi tuu kehe omuvali ha gamene uunona we.

Ehumo komeho sho lathiki olye etelela iinima oyindji, lyetelele iilongitho, mbyoka ya kutha po okulonga noonyala. Aantu ngaashingeyi ohaya longitha owala iilongitho mbika opo yavule okulonga iilwa iinene nawa.

Meshito omuna iiyimati yomaludhi nomaludhi yimwe iitoye yimwe iilulu . Iiyimati yimwe ohayi kunwa kaantu yo yene , ihe yimwe ohayi mene keshito . Iiyimati ngaashi omayapula omandjembele omatoye naangono gomulyo washeshwa ohayi kunwa.

Iikwamawawa ngaashi oondjuhwa oyo iinamwenyo yomegumbo, hayi tekulilwa onyama yawo. Opuna aantu mboka yena owino yokutekula iikwamawawa mbyoka oyindji taye yi tekulile onyama nomayi, nokulanditha kaantu ooyakwawo.

Okutekela iimeno shimwe kooshimwe oshinima hashi pula ethimbo sho otashi pula omatha unene tuu kaanafalama mboka aanene onkene oyeyapo nondunge yoku tekela iimeno ayihe oshita taya longitha ominino dhomeya.

Oshinamwenyo shomokuti shoka shina iilyo yolutu yina ongushu lela osho ompinda yina oniga hayi yogo iiponda yaNamibia oyindji. Oshinamwenyo shika oshitsimine molwaala sho ngele sheku adha osha nika oshiponga lela.

Iimeno ohayi koko uuna yamona oonte dhetango dhagwana nawa nomeya gagwana . Ohayi kala yina omafo omazizi nawa ihe ngele inayi mo a omeya ohayi ohayi kukuta etayi ningi omafo oandjimbi etayi si.

OVenduka oyo oshilandopangelo shaNamibia muna omatungo ogendji omape nomakulu, gamwe oga tungilwe kaandowishi. Omuna wo aantu oyendji.

Iinamwenyo yomokuti olundji ohayi tsakanene puudhiya womeya ngaashi oondjamba nuumenye. Uuna uumenye wu li pomeya ohawu kala wa lungama, wa ningila oku matuka po uuna wa tidhwa kiinamwenyo ngaashi oonkoshi noototongwe.

Uunafaalama oshinima shimwe shina oshilonga hawu pula omuntu wu kale wu na omatha uunene ngele oto munu oohi, oshoka ohadhi pula omuntu ethimbo nuuyogoki. Omathimbo gamwe oho penduka to opaleke omeya mono mu na oohi dhoye.

Iiyimati ohayi tungu omalutu, yo wo ohayi gandja oonkondo nondjungu yokulonga iilonga. Iiyimati ngaashi omayapula momamengo, ohayi kunwa kaantu, hayi kunwa onkenya ndjoka nduno hayi mene yininge oshihwa oshinene shoka hashi imi iiyimati.

Momuthigululwakalo gwOshiwambo omuna oondja odhindji. Oondja hadhi longekidhwa komake. Oondja ngaashi iithima, omboga , ondjuhwa, omakaka, niikwawo oyindji ya gwedhwapo.

Oonkanga noombaka iikwamawawa yomezimo lyuudhila ihe mbika ohayi vulu okukala iitekulwa namwenyo yomegumbo. Oombaka odhi hole momeya, omanga oonkanga dhi hole pevi tadhi pekapeka nokutonatona uuyidhi wadho.

Omahala gamwe ogena uuwanawa hawu nana aatalelipo. Aantu ohaya ningi nduno uundjila momathita giihwa opo ya vule okuthika pomahala ngo, ya ka mone uuwanawa weshito yo yakuthe omathano.

Moshitunda na Namibia omuna omaludhi guudhila, Uudhila ngaashi omahwiyu no mashukutula uudhila wuusiku ihawu monika omutenya ohawu kala momiti mono yaninga iihadhila yawo tawuli oombuku nuupethi pethi uukwawo.

Ondunge ombwaanawa yoku tekela iimeno, ndjono wo tayi kalekepo omeya noku hupitha omeya ,okulongitha ominino dhomeya. Iimeno ayihe ohayi mono omeya gethike pamwe. Omutekeli ota vulu wo okupata omeya uuna ga ninga ogendji.

Muuyuni omuna iinamwenyo oyindji. Iinamwenyo yimwe ohayi kala mokuti omo hayihupile. Iinamwenyo ngaashi oonduli ohayi kala mokuti hayili omwiidhi yotayi igamene woo kiinamwenyo iikwawo ngaashi oonkoshi.

Oshitunda Namibia oshina ombuga onene yina iinamwenyo niimeno yomaludhi ogendji ihe shiyenga shaNangombe ihe ga poolelemo mombuga onkene omwakukuta muna omavi golwaala olundjimbi shunga mawatoka.

Iiyimati ngaashi omabanana oyina omulyo omutoye, ohayi imi kiinasha yomafo omazizi ihe yo oyina olwaala olushunga kombanda. Omabanana ogena iitungithilutu kamana haga kwathele uukalinawa womuntu.

Omvula ngele ya loko aantu ohaya tula oonyala kumwe etaya gongele iiponda yoku pululitha. Ohaya dhengele nduno omuntu ngono ena owino nembakumbaku eye eyatse mo oshilwa momapya gawo yo taye mu futu nduno.

Muuyuni omuna omaludhi gomiti ogendji omiti dhimwe omile, omiti dhimwe omifupi, omiti dhimwe ohadhi silwa oshimpwiyu koma pangelo dhiilongo ihe omiti dhimwe ihadhi silwa oshimpwiyu komapangelo giilongo.

Ngaashi tuu puna omihoka dhayooloka osho tuu puna omalukalwa gomaludhi ogendji. Omagumbo gamwe ogadhikwa niiti nenge iihwali gamwe ogadhikwa noomwiidhi ihe omagumbo gamwe ogadhikwa po noodhopi, omagumbo gomakuma ngoka gakola lela.

Iinamwenyo yomokuti ngaashi oonduli, iinamwenyo yina ombili lela, yimwe yomuyo ohayi ihumbata yafa iitekulwa namwenyo yomegumbo. Aatalelipo taya zi kiilongo nokiilongo ohaya vulu okupa iinamwenyo mbika iikulya yo tayiya nduno popepi nayo.

Ehumokomeho olye etelele iinima, oyindji yimwe yomuyo ongaashi mbyono hayi kokeke iimeno, kaayi li mevi, iimeno tayi koko owala shi ikwatelela konkalo yombepo ndjono ya pewa, iimeno ngaashi omboga yuushimba.

Oondjamba ngele dhi li mokuti, ohadhi ende pamwe nomazimo gadho. Ondjamba onene, tayi ende yi li komeho, yakwatela uundjambagona wayo komeho, tadhi ende tadhi kongo iikulya, nuuhupilo.

Olumuno lwoondjuhwa ohalu gandja iilonga oyindji kaakwashigwana. Yamwe ohaye dhipe iikulya, yamwe taye dhithula omalwenya noyamwe taya toola wo omayi gadho. Ondjuhwa oshitekulwanamwenyo shina omauwanawa ogendji.

Shiyenga shaNangombe ngele yega poolele pevi omwiidhi oha gu mene nawa. Eta gu kala gwa ziza gwatya zi. Oonewewe noongombe oha ya pandula nduno. Tayii ithula shashi ota ya li omwiidhi omutalala nawa go ogwa ziza nawa.

Iikulya oyindji hayi liwa kaantu ohayizi puudhigu ya longwa noma zigudhe . Aantu ohaya pulula nenge taya Pata etaya kunu nduno oonkenya ndhono hadhi mene etadhi ningi iilikolomwa

Oku kuna iimeno oshinima oshipu lela ihe ha aantu ayehe yena owino yasho mboka yena owino ohaya tula ombunda moshihwa ya longe nuudhiginini yavule oku kuna iimeno mbyono yimwe yomuyo hayi kaninga iilikolomwa yaantu ayehe.

Moshitunda Namibia omuna omahala gamwe gagama handiya yombuga, omawaanawa lela, ta gagwitha omuntu pevi, omamanya gatholoma po iinima, tohala kutya oga tulwa po komuntu. Omahala nga ndino, oha ga nana aatalelipo.

Omeya gefundja ohaga etelele oohi, aantu ohaya kutha nduno uundjolo e taya kakwata oohi dho hadhi kandula po omukaga, yo taya landitha woo yamone iiyemo yiikwathele yo yakwathelewoo omazimo gawo.

Monale nale aakulukadhi okwali ashike yena oshilonga shimwe. Oku kala megumbo noku mona uunona. Ihe mongashingeyi aakulukadhi oya hulako oongaku taya longo nomazigudhe. Iilongo ngaashi oku muna oohi.

Muuyuni omu na omaludhi goonyama ogendji. Mu na oonyama dhiiyamakuti, dhiinamwenyo yomegumbo niikwamawawa. Iikwamawawa ngashi oombaka, oyi na onyama ontokele ndjoka onoye noyi na iitungithilutu oyindji.

Okukala wuna iiponda oshinima oshiwanawa lela oshoka oto vulu okwiinyanyudha nokwiifala pomahala omwaanawa, pomahala gamwe mpono to vulu oku kala wa tala etango nkene tali piti todhengwa koonte dhetango opo tali piti moshipala.

Aagundjuka oyendji mboka kaaye na iilonga ohaya vulu okwiilongela iiniwe yawo miinima oyindji ngaashi tuu okukwata oohi, oohi ndhono hadhi etelelwa kefundja. Taye dhi kwata taye dhi vutula yo yedhi landithe.

Mombuga yaNamibia ka muna oopate, omuna ashike ondjila ndjono ya ningwa no holondo. Aatalelipo ohaya hingi omahauto gawo omanene yaye komahala yaka talelepo yeki imonene ko yo yene nomeho gawo.

Moshitunda Namibia omuna omahala ogendji go ku vululukwa. Pomahala gamwe mpono opena iipundi nuumeya. Aatalelipo oha ya kuutumba nduno kiipundi yo ta ya tula uupadhi wawo momeya. Taya iyuvutha nawa, taya uvu ombepo ontalala nawa.

Oondjuhwa ngele dha pewa iikulya ya gwana nawa ohadhi tana mbala tadhi vala omayi ogendji etadhi langele dhi tendule uundjushwena oundji, hadhi vulu oku vala uundjushona womalwaala ga yooloka shi ikwa telela kutya shikondombolo ogo lwaala olungeleni.

Shimwe shomiinima mbyono ha yuulike kutya omuntu uukengeli, ongele e na iimuna. Iimuna ngaashi oongombe, iikombo, oonzi. Oongombe, endhindhiliko lyuuyamba; nenge endhindhiliko lyoku kala wuli mo nawa monkalamwenyo.

Oohi odhili paludhi gayoloka, dhimwe onene dhivule ookwawo dhimwe ooshona lela, odhina wo omayala gayoloka. Oohi dhimwe ohadhi adhika mefuta manga dhimwe hadhi adhika momeya omalulu.

Namibia oshitunda sha kukuta lela, puna ehala ndyoka hali ithanwa ombuga, moka muna iimeno hayi hupu nuudhigu. Iimeno yimwe mbyoka yina omidhi omile leeka dha adha mevi, opo dhi vule oku kutha omeya muule.

Iinamwenyo yomo kuti oya yoolokathana ngaashi tuna oondjamba, oonkoshi, ookandje nooshimbungu. Shimbungu oshinamwenyo shomo kuti hashi li onyama ihe ohashi li onyama ndyoka ya thigwapo kiinamwenyo iikwawo ngaashi oonkoshi.

Iinamwenyo yomokuti oyayooloka, yimwe yomu yo ohayi li onyama ngaashi oonkoshi ihe yimwe ngaashi oongolo ohayi napa omwiidhi. Ongolo oyili Mexico lyuusino noonkambe ihe yo oyina omalwaala gaali, oongoyo oontokele noonduudhe.

Yimwe yomiikulya yasimana hayi tungu olutu iikwamboga, olundji iikwamboga oyina olwaala oluzizi, ohayi mene yoyene nenge tayi kunwa kaantu. Iikwamboga ngaashi omboga yokuushimba oyina iitungithilutu kamana.

Oondundu uunshitwe wanampongo muna iinamwenyo oyindji ya tungila mo omalukalwa gawo. Iinamwenyo ngaashi oondjima nomayoka ohayi lala moondundu. Aantu hanuupu naana haya kala moondundu oshoka omu na iinamwenyo mbyoka tayi vulu oku yona po oomwenyo dhaantu.

Omahala ngaashi ombuga ya Kalahari ogena omamanya ga shitilwa mo, omamanya omanene gomalwaala omakumithi. Momamanya mono ohamu vulu oku adhika iinamwenyo ngaashi oondje, omayoka, oondjima niikwawo oyindji ya gwedhwa po.

Oshitunda Namibia oshi na ombuga. Yi na oondundu nomamanya niimeno iishona lela. Pomahala gamwe mombuga pu na oondunda dhokulala hadhi futilwa dha tungilwa po aatalelipo naamboka ayehe ya hala okuuva ombepo ompe.

Oonenkandangala ngo mbandje yamwe oyena oonkondo ngo dho ndjamba. haya longo yii tulamo miilonga yawo, iilonga yawo kayina katapa nande okuyula oohi ohaya wayimine elalakono okuninga iiyemo yiikwathe yoyene.

Oohi odhili pamaludhi ogendji lela puna oohii dhoka hadhadhika mefuta po opunawo dhoka hadhadhika momeya gefundja oohi ngashi ookangulu, omasipangela oohi dhina olyo dhiholike kakwashingwana.

Aanafaalama ohaya gamene iimeno yawo ketango, komvula nokiimeno mbyoka inaayi pumbiwa. Ohaya gamene iimeno yawo moothayila nenge ooshipa opo yi koke nawa yo yi vule okwiima iiyimati.

Ondjuhwa oshinamwenyo oshitekulwa megumbo lyoshiwambo hashi tekulilwa onyama yasho nokukala tashi nyangadhala megumbo. Onyama yondjuhwa ontoye lela yo ontokele molwaala. Ondjuhwa ombwanawa.

Iinamwenyo yomokuti ohayi kala ya lungama tayi lengalenga koombinga noombinga tayi henuka eso. Iinamwenyo ngaashi uumenye owa lungama hawu matuka ondapo onene.

Oohi odhi na uukolele. Ohadhi adhika mefuta nenge miishana momeya gefundja. Ohadhi vulu woo oku tekulwa. Tadhi gandja iilonga kaagundjuka mbono taya kambadhala.

Omuti oshimeno sha shitwa kunampongo hashi tu etele omuzile. Iinamwenyo naantu ohaya gondjo kohi yomuti, kuna omuzile gwa talala nawa . Omafo gomuti ohaga vulu okuliwa, omazizi gamena nawa.

Omeya omanamwenyo hage tu kwathele mokukalamwenyo kwetu omatoye ashike kage na omulyo ha giiyogithwa, haga nuwa, haga pewa iimuna no haga longithwa okuteleka. Omvula ohayi loko wo omeya.

Omwiidhi ohagu liwa kiimuna opo yi vule oku tupa iipalutha ngaashi onyama, omahini niikwawo ya gwedhwa po. Komwiidhi oko tuu haku endwa kaantu taya lyata yo taya matuka. Omwidhi ohagu muwa nomashina nenge nomakatana.

Oshitunda Namibia oshina omahala omawanawa ogendji. Shina oondundu nomiti omikumithi. Aatalelipo ohaya shapula oshitunda shetu taya futu iiniwe yawo ya tale nawa.

Omamanya omanene geli miipambu oyindji. Omashona nomanene gomalwaala ogendji omandjimbi nomatokele, taga tholomapo ondundu. Ondundu onene.

Omeya ohaga adhika pomahala gayooloka oto vulu okuga adha momilonga, miishana, momithima, mefuta nenge momatope. Omeya ogo omwenyo hagetu kaleke nomwenyo.

Oohi dhefundja ohadhi eta mo iimaliwa moshilongo, dho wo ohadhi eta mo iilonga, tadhii etele aagundjuka ,naamboka kaa ye na iilonga, oompito dhiilonga. Oohi dhefundja oontoye, ngele dha tulwa okamongwa.